a miña de yaam kam jala noogu o kiines yeete ñak na koy fo ndiiki tiid ɓetiko maxey jala na a xooxes teen tiig ɓetiko maxey jal na xoxes teen tiig ɓetik teenr refum teen jala nda restaurant moom ndiiki fela te tik moom

a tikoorik ke seera tikoorik ke seera to njula ne fela tee daal to wiin we ndaal njik tate neede njik toog na eetan daal to tikorik ke seera to i ngesa boo calel keene i andu i mbaga tirano mbaas to i nga a te teen a qoox in daal tikoorik ke seera waaga tiro jiku boo jeg dara waaw

kam jik woogun kay waaye kaa jega tiim waa ndamta xama ndamit ne daal manquer u i ngara nga wene kaa njangayo wene njambate njal no restaurant kaaga taxu fop o leŊ waagi ran kaa sumaa a le kaa sumaa ɓoɓ ne njambate njaloyo ndaa ye ɓoɓ ne njala kay oxu jikuna put fa a cu'ax kay o jikwaale a ñakit te tane ndaa jega tiro xaa o ɓayo leŋ waaga te yok ke kaaga yo tiya kaa yaaco ɗomat

ankay jafe jafe o kiinoxe waagiro gar nu ley boo pare te bugo ñaam cooɗ kino mayuo coonda nga den a ñaam ga ka tiro ndambid kirango yo waaw to mi moo wagimo xaño kiin moom

i kaa ngenayo meen wala de paanoyo waaw wala o kiina gar a leya raw nam ga kino toujours te gara leya ye coɗiɗ ga ka tino kaaga fop oxey teen

i in kay xa auto xe tax i njik wayo a rend ange xa auto xe kay i mbaas acikax awx deg fa yala den na ndimel a in de a maya ngaayo meen i njik woyo a njega nge i njiku ke xa bateau xe moom den tax i njik waayo wax deg fa yala Malien ke yiin wolof we yiin camion keeke daal ten taxu i mbetoyo restaurant ke wax deg fa yala owey ndamtayo in den taxu daal ten taxu i nga a nge den daal i njeg probleme waaw dena ndamta in daal

a jega tang kaa i njikoogu par xa saaku ndaa i baaga tiran a fendara o ɓayon=f ka waaga te pour o jik daal par kilo i peser a kaa ɗom o xesa nga peser a par kilo leeg leeg o jiku jar kee a yoq ma o ɓax kin rooga fiya nga o ɓaato ret peser peser rek i mbiya kaa i njikoogu moom par xa saaku biteel diwliin ndoom jikwaa geeka doona te tane waye jamano daal a changer a waga tiro jeg restaurant dara

kam jikwa a put ref brancher in pour weena ngoyaxam xanja naam a put waaye jikwa brancher rek a ɓise kiran ne ɓise de nder 3 heure ne a kay kene xa portable xa naxaqqa xa i ɓisa nel o ten bagage es fop kaa ngara a ɓis pochette ne kam jikwa boo oxe na gundan kay a andaxam xa portable xa naxaq

yela bar jega tiima naf jega tiim o bool ko yaang a ta mbinof gar leeg leeg sax o coox na puta laa rabid kirang a ɓiso boolof at kirang in ke i ñoowta a ɗoma lool kam reta bata miñ im bugo wasat ka ga iim calel lakas to merin waye buga tiim restaurant dara dara jega tiima naf jega tiim o bool fopa ndetayo oxy keke xanja i ndimle el rek na bagage ke a yen ndamtel rek oxu waag na damta in rek xanja damta in rek waye a ɗoma s

i njege de fiya na xoxof rek probleme njeg ke bo yoono yo yoono yo ndae njiwa to siis rayo o leŋ buge ga teen o kendof oxu sañ ina o kendof jikuke ndingi ndigil kaaga tax kaaga yo de moom

kaa fiyel audio de o leŋ jamba te geenu meeke te ka fiyel audio yee kaffrine auto loo genoox na meen te damel oxu garna kaa ngooya xam sax telephone a leye naname kan mbanj taa me a mi de ga imm meen de ndam meen xa auto te audio fiye Oxuu geenu na meen o rabid douze mille audio faaga siw adna fee auto o leŋ jamba te geenu meen leeg leeg kam xoyogel ga'aano xaye mam xoyit ka tel a xooya ngaame naqanam geenu a gara nga um coondong o suur a leye e mee me xoox to geema oxey xaaga de ngotinoyo portable ola guunde coono moƴo gar waw i ngija daal

restaurant Serigne Fallou yoo restaurant Serigne Fallou